Quantine ya plastique ba quantine ya plastique.

Bazo kalinga mikate, bazo kalinga mikate.

thomosoni ya kotumba .thomosoni ya kotumba bakati matungulu ,bakati citron bakati na poivron. thomosoni ya kotumba bakati matungulu ,bakati citron na poivron .

Mwasi na mobali basimbani, mwasi na mobali basimbani, mwasi na mobali basimbani, mwasi na mobali basimbani , mwasi na mobali basimbani.

Nzete ya ntuluku, nzete ya ntuluku.

Bana classe bazo beta nzango.

Sake ya mayaka, saki ya ba mayaka.

Basi mibale moko alati elamba ya mwindu na ba nzela ya bozinga asimbi classeur ya mwindu na téléphone na maboko mosusu alati elamba ya mwindu pembe asimbi sake na maboko aza suki polele oyo alati mwindu na elamba ya bozinga aza suki Yako kanga.

Sapato ya basi ya se ya langa ya mwindu.

Kiti ya mabaya, kiti ya mabaya.

Oyo ezali monument ya journaliste Felicite Safou, Abotama na 1933 akufi na 1996. Ayebanaka makasi na mboka Congo Brazzaville. Basala elili naye pote babosana mosala asalaka te pona mboka.

Moteyi liloba na Nzambe.

Mafuta ya ko pakola na nzoto.

Muana mwasi atelemi alati elamba ya liputa liboso naye mesa ba mayaka saki ya mayaka bachaînette ya mayaka.

Mwana mobali na kati ya stade, alati bilamba ya pembe na mwindu na sapatu na makolo.

Elili oyo ezali kolakisa biso, oyo ba bengaka na lopoto jardin potager.

Mesa na biso batie na ba sani mapapu ya soso tomate bakata mwa mayonnaise na sani ya bol ya muke na ba frite na supu mapapu ya soso, mayonnaise na mwa bol, tomate ya rondel bakata, frite na supu.

Kisi yako mela Chloramphénicol.

Kiti ya salon ya ko fanda.

Bana ebele na kati ya kelasi bafandi na ba se, bazo koma likolo ya ba saki na bango.

Mwana mwasi bakangi ye suki ya arabe model ya zik zak.

Manga ya kotela na se ya matiti misusu na kati ya bassin.

Bana mibali na kati ya stade.

President Sassou Ngeso avandi na kiti na ba mapinga na sima naye alati manette.

Mbisi ya kotumba batie tomate ya mobesu, bakati matungulu bakati ba citron.

Mbisi ya mayi ya kolamba na supu.

Mesa ya wenze batandi biloko yako teka ba Avocat, ba Malala, ba Bitabe, ba Ananas, ba Mnga, ba Makemba donk biloko eleki ebele.

Bibonga basali n'a maputa.

Loso na kati ya sani na musuni na supu ya tomate.

Safu balamba na pili pili na musuni.

Ba mapinga ya mboka n'a kati mutuka ba simbi ba munduki.

Biloko ya kolia likolo nango batie ba kati kati kwanga pili pili ya poussière mbisi ya mayi na crevette Na kati ya mbisi ya mayi pondu pembeni na ngulu ya soupe.

Mwana mwasi na kati ya salon basalis ye suki ya lace.

Avocat ya kotela bakati.

Na seni ya pembe ,tomoni kwanga ,mbisi yakokalingama n'a madesu batie tomate na pilipili.

Mobali atelemi alati kazaka na mokoto ya langa ya bozenga, mwana mobali atelemi alati kazaka na mokoto ya langa ya mozenga.

Ba epice yako teka toza na ba tomate, ba poivron, ba aïe, ba matungulu, ba cube, toza n'a bravo, ba tomate, ba ndembi, ba aïe ba pili pili, ba matungulu, ba cube.

Kisi ya komela Chloramphénicol.

Bana mibali misatu baza ya ko vanda.